Ikibuga c'umupira w'amaboko giteye igomwe kandi gisukuye cubatse mu buryo bwa kijambere ,abakinyi bakaba bar 'imigw' ibiri ,umug'umwe wambaye impuzu z'ugwatsi rubisi wundi mugwi wambay' amabutura yirabura n'ubupira bwera, hakaba hari n'abarorerezi bakeya benshi bambaye umwambar'usa n'ubururu.

Ishuri yi Nyamugari ni nziza cane ifise amarangi y'amabara meza aho abanyeshuri bariko bakurikirana ivyigwa vyabo neza cane kandi batekanye hanze hakaba hari amashurwe menshi cane y'ubwoko butandukanye n'akazuba keza.

Ikirasi ciza cane giteye igomwe kandi gisukuye cubatsi m'uburyo bwa kijambere aho hari intebe nyinshi cane zipanze neza zifise amaguru afise irangi ry'ubururu n'amatar'abiri ariko araka mw'ishure ariko hakaba atamunyeshure n'umwe ari mur'icokirasi.

Ishure y'intango y'ikabuyeni nziza cane yibakishijwe amatafari aturiye neza n'amabati meza cane abanyeshuri bakab ari mu mwanya w'akaruhuko bariko barakina, kandi banezerewe bambaye umwamba arusa w'ishure akabari n'akazuba keza.

Abana benshi cane kandi bato bato gose biboneka ko bari mukirasi c'ishure gitembeye imbere cane bakaba bafise n'utugenegene twinshi cane two kubanezereza bamwe murabo bana bakaba bahetse udusakoshi twabo batwaramwo amakaye.